Kitaabota maseetii fi Gaazexaawwan: Kitaabota jechuun keeyyataan qindoomee bifa garaa garaatiin kan barreeffamu, ergaa guutuu dabarsuuf kan gargaaru yoo ta'u, maseetii jechuun immoo bifa garaa garaatiin kan qindaa'u ta'ee, fakkiiwwanii fi footoowwan garaa garaa kan ibsudha. Gaazexaa jechuun hiika yookaan ergaa tokko dabarsuuf kan gargaarudha.

Dhugaatiiwwan. Dhugaatiiwwan jechuun faalkaalee dhangala'oon jiran yammuu ta'u jireenya guyyaa guyyaa keessatti kan namni itti fayyadamu kanneen akka bishaanii, kookaa, kanneen alkoolii qabanii fi hin qabne jedhanii argamu.

Ispoortii: Ispoortii jechuun sosochiiwwan qaamaa namoonni jireenya isaanii keessatti taasisanidha. Ispoortiin kunis gosa garaa garaaf akka garaa garaa qaba. Ispoortiin kun jabeenya qaamaaf kan hojjetamudha.

Biqiltoota. Biqiltoota jechuun uumama yokaan naannoo tokko irratti kan argaman, dachee uwwisanii kanneen argaman jechuudha. Biqiltoonni kunneen adeemsa aduutiin yokaan sirna aduutti fayyadamuun soorata mataa isaanii kan qopheeffatanidha.

Daldalaafi gabaa? Daldala jechuun sochiilee hawaasaa mi'a garaagaraa naannoo tokkorraa gara naannoo tokkootti bituuf gurguruudhaan kan gaggeesanidha. Gabaa jechuunimmoo bakka itti daldalli gaggeefamudha.

Dhugaatiiwwan, dhugaatiiwwan jechuun faalkaawwan dhangala'aatiin kan argaman ta'anii kan hawaasni tokko itti fayyadamudha. Isaanis bifa garaa garaadhaanii yookan wantoota keemikaalaa dabalatee fi kan keemikaala hin dabalanne ta'uu danda'u.

Kuduraaleefi muduraalee:Kuduraalee jechuun wantoota biqiltoota garaagaraa irraa argamanii erga bilcheeffamanii booda kanneen nyaataman kanneen akka dinnichaa, kaarotii fi kan kana fakkaatan yoo ta'u, muduraalee jechuun immoo biqiltoota irraa kan argaman ta'anii osoo hin bilcheeffamin kan nyaataman: maangoo, muuzii fi kan kana fakkaatan dha.

Alaabaa jechuun ibsituu eenyummaa biyya tokkoo yoo ta'u, Asxaa jechuun immoo gosa roga garaa garaa qabu fakkaatee kan alaabaa irratti kaafamu yoo ta'u, walqixxummaa sabaa fi sab-lammoota biyya tokkoon kan ibsudha.

Hawaasaafi maatii: hawaasa jechuun maatiwwan garaagaraa maatii sadiif sanaa olirraa kan naannoo murtaa'aa tokkotti argamu yoo ta'u maatii jechuun ammoo kanneen mana tokko keessa waliin jiraatan jechuudha.

Siyaasa jechuun sosochiiwwan hawaasni tokko biyyasaanii keessatti qaban yoo ta'u, kunneenis hawaasaa fi hawaasa naannoo tokkoo gidduutti kan gaggeeffamudha. Siyaasni dinagdee fi haala nageenya hawaasa sanaa kan mirkaneessudha.

Bineensota manaa fi bineensota alaa: Bineensota manaa jechuun hawaasatti madaqanii sochii hawaasaa keessaa qooda kan qaban yoo ta'u bineensota alaa jechuun immoo kanneen nama baqatanii mana namatti kan hin madaqne kanneen bosonatti galan jechaadha.

Tajaajila bu'uuraafi gurgurtaa, qinxaaboo tajaajila bu'uuraa jechuun namni dirqama jiraachuudhaaf wantoota isa barbaachisan kan guutamuufi qaban yoo ta'u, gurgurtaa qinxaaboo jechuun ammoo oomishalee naannoo tokkotti argaman namni bitee walirraa kan gurgurudha.

Biqiltoota, Biqiltoota jechuun uummamaan kan argama naannoolee garagaraarra haala garagaraatiin faca'anii kannen mul'atan jechuudha. Biqiloonni kunneen adeemsa aduutti gargaaramuun soorata mataa isaanii kanniin qopheefatan jechuudha.

Hoggantoota Beekamoo: Hoggantoota beekamoo jechuun namoota aangoo gurguddaa qaban, bakka gurguddaa jiran, namoota hedduudhaan kanneen beekaman, hojii isaaniitiin jaallatamummaa guddaa yookaan dhageettii guddaa argatan jechuudha.

Oduu, oduu jechuun odeeffannoowwan yookaan ergaawwan garagaraa dhimmoota wantoota garagaraatiif qophaa'anii bifa qindoomina qabuun uummata yookaan hawaasaf tokko kanneen dabarfaman jechuudha.

Qonna: Qonna jechuun sosochiiwwan hawaasaa ta'ee kanneen adeemsa bifa lafa qotuutii fi horii horsiisuu of keessaa qabuun hawaasni tokko jiruu fi jireenya isaa ittiin geggeeffatu jechuu dha. Kunis bifa garaagaraan argama.

Hawaasni uummata naannoo tokkoo kan lama yookiin sadii ta'ee argamu yoo ta'u, maatii jechuun immoo bu'uura hawaasaa kan ta'e mana tokko keessa kan waliin jiraatan abbaa, haadhaa fi ijoolleedha.

Beeksisa jechuun ergaa maxxanfame tokko bifa garagaraatiin kan argamu ta'ee hawaasni tokko ergaa akka hubatu godhuudha. Kunneenis bifa garagaraatiin argaman jechuudha.

Daldalaa fi Gabaa Daldala jechuun meeshaalee garaagaraa fi wantoota garaagaraa bakka tokkorraa bitanii bakka biraatti gurguruu jechuu dha. Gabaa jechuun immoo bakkeewwan daldalli garaagaraa itti geggeeffamu jechuu dha.

Geejjiba jechuun namoota bakka tokko irraa bakka birootti kanneen geessan yoo ta'u, innis bifa garaa garaatiin argama. Turizimii jechuun immoo uumama yookiin bakka miidhagaa namaaf daawwachuuf mijatu jechuudha. Immigireeshinii jechuun immoo karaa garaa garaatiin biyya tokko irraa gara biyya alaatti deemuu jechuudha.

Meeshaalee manaa jechuun namoonni yookaan ilmaan namaa mana jireenyaa isaanii keessatti wantoota jireenyaaf itti fayyadaman jechuudha. Meeshaaleen manaa kunis gosa hedduu kan qabu ta'ee, akaakuuwwan gara garaatu jiru.

Maashinoota jechuun namaan kanneen uumaman, namaaf tajaaja gara garaa kanneen raawwatan jechuudha. Maashinoonni kunis sibiilota gara garaa irraa kan hojjetaman yemmuu ta'u, kunnenis bifa gara garaatiin kan argaman, faayidaawwan gara garaa kan qabanidha.

Geejibaa fi konkolaataawwan Bifa ammayyaa fi bifa aadaatin kan argaman ta'anii hawaasa tokko bakka biroo irraa fuudhanii bakka tokkotti kan geessan jechuudha. Konkolaataawwan jechuun immoo bifa ammayyaa ta'een kan argaman gommaa kan qabaniifi bakka tokkoo, bakka biraatti yeroo saffisaa guddaadhaan kan geessan jechuudha.

Faayya. Faayya jechuun meeshaalee garaa garaa bareedina dabaluudhaaf kan hojjetaman bifa aadaa ta'een bifa wanta tokko ibsuuf kan gargaaran yoo ta'u; fakkeenyaaf kanneen akka calleewwan garaa garaa aadaadhaan wal qabataniidha.

Hawaasa jechuun gartuulee maatii lamaa fi sanaa ol ta'anii naannoo tokkotti argaman yoo ta'u, maatii jechuun immoo namoota mana tokko keessa waliin jiraatan: abbaa, haadha fi ijoollee ta'u.

Uumamaa fi Naannoo. Uumama jechuun waaqayyoo lafa uumee irratti biqilootaa fi bineeldota gara garaa akkasumas illee wantoota biroo kan uume yoo ta’u, naannoo jechuun immoo wanta uumamni irratti argaman bakka murtaa'aa ta'e jechuudha.

Maashinoota: Maashinoota jecbuun sibiilota gara garaa dalagaa gara garaa kan hojetaniif wantoota gara garaa irraa kanneen qophaa'anidha. Maashinoonni kunis akkaataa hojii isaaniitiin gosa gara garaatri qoodamu.

Ji'oograafii fi seenaa. Ji'ograafii jechuun gosa barnootaa ta'ee kan argama bakka tokkoo fi kaartaa garaa garaa fayyadamuun kan ibsu yoo ta'u seenaa jechuun immoo taateewwan duraan ta'aa turan kan dubbatu jechuudha

Kuduraalee fi muduraalee kunniin wantoota namoonni nyaachuudhaaf itti fayyadaman jechuudha. Kunneenis otoo hin bilcheeffamiin yookaan osoo hin bilchaatiin kanneen namni itti fayyadamu jechuudha. Kunneenis jireenyaaf nama gargaara.

Faaya, faaya jechuun miidhagina yookaan bareedina wantoota tokkoo calleewwan gara garaa fayyadamuudhaan yookinimmoo wantoota ,uummama naannoo isaanii jiran irraa fayyadamuudhaan kanneen miidhaginaaf yookaan bareedinaaf hojjataman.

Daldaalaa fi gabaa. Daldala jechuun meeshaalee garaa garaa bakka tokkoo bitanii bakka biraattii gurguruu yoo ta'u; gabaa jechuun immoo bakkeewwan daldalli kun itti gaggeeffamuu dha. Gabaan namoota hedduun kan qabamee dha.

Beeksisa jechuun maxxansa yookaan ergaa tokko bakka garaa garaatti namoonni akka dubbisaniif kanneen maxxanfaman jechuudha. Beeksisni kunis odeeffannoo yookaan ergaa tokko dabarsuuf kan beeksifamu yookaas kan maxxanfamudha.

Manneen dhugaatii fi manneen nyaataa: Manneen dhugaatii jechuun mana dhugaatii addaa addaa itti gurguramani jechuu yoo ta'u, manneen nyaataa jechuun immoo mana gosni nyaata addaa addaa itti gurgurmanii dha.

Oomishaalee suppermaarketii: Oomishaalee suppermaarketii jechuun meeshaalee garaagaraa bakka garaagaraatti oomishan ta'anii oomishaman ta'anii kanneen bakka tokko yookaan suuqii yookaan bakka suppermaarketiin argamutti kanneen gurguraman jechuu dha.

Asxaa. Asxaa jechuun maallatollee gara garaa, bifa gara garaa, wantoota gara garaa ittin ibsuudhaaf kan ka'amtudha. Faakkeenyaaf alaabaa yoo fudhannee alaabaa gosa halluu gara garaa yoo qabatu handhuraa isaa irratti bifa asxaa kan qabu walqixummaa sabafi sablamoota kan ibsuudha.

Oomishaalee suuparmaarketii jechuun oomishaalee garaa garaa, bakkeeŵwan garaa garaatti oomishamanii, gosa garaa garaa kan ta'an, uummatni naannoo tokkoo suuqii yookaan suuparmaarketii naannoo isaatti argamu dhaqee bitee kan itti fayyadamu jechuudha.

Seera kabachiisaa Seera kabachiisaa jechuun namoota ogummaa garaagaraadhaan leenji'an ta'anii isaanis seera namoota barsiisuudhaaf, seera kabachiisuudhaaf bakka garaagaraatti kan argamanidha.

Seera kabachiisaa jechuun namoota aangoo qaban yookaan seeraan akka seera kabachiisaniif kan itti kenname jechuudha. Isaan kunis karaa seeraatiin eeyyama kan argatan yeroo ta'u, seerri maal akka ta'e kan hawaasa hubachiisanidha.

Faashinii jechuun bifa yookaan boca gara garaatin yeroo jalqabaatiif bifa haaraa fakkaateen kan naannootti argaman, fakkeenyaaf kanneen akka uffataa, kopheefi wantoota gara garaatiif kan fayyadamanidha.

Manneen dhugaatii jechuun mana itti dhugaatii garagaraa gurguramu jechuudha. Mana nyaataa jechuun bakka nyaanni gosa garagaraa itti gurguraman jechuudha.

Qonna jechuun kan hawaasni adeemsa lafa qotuutiin yookaan horii horsiisuutiin jireenya isaa ittiin gaggeeffatu jechuudha. Isaan kunis bifa lafa qotuutiin kan biqiloota oomishuutiin, horii horsiisuutiin, kan beeylada garaa garaa horatan jechuudha.

Ogummaa fi aadaa. Ogummaa jechuun dandeettii uumamaan waaqayyo nama keessa kaa'e fi namni immoo barnoota garaagaraa barachuudhaan kan dagaagfatu jechuu dha. Aadaa jechuun immoo waliigaltee hawaasni tokko waan tokko irratti walii galee fi akkaataa itti bulmaanni hawaasni tokko waliin qabuu dha.

Manneen dhugaatii fi manneen nyaataa , manneen dhugaatii jechuun dhugaatiiwwan gosa garaagaraa fi akaakuuwwan dhimmoota garaagaraaf manatti argaman yemmuu ta'u , manneen nyaataa jechuun mana nyaanni gosa addaa addaa itti gurguraman namoonni nyaatan jechuudha

Geejjiba, Turiizimii fi Immigireeshinii Geejjiba jechuun bifa garaagaraatiin kan argamu yookaan mala aadaa fi mala ammayyaatiin kan argamu ta'ee, bakka tokkoo gara bakka biraatti imaluuf kan namoonni itti fayyadaman jechuu dha. Isaan kunis konkolaataa ta'uu danda'u, fardeen ta'uu danda'u fi kanneen kana fakkaatan. Turizimii jechuun immoo bakka daawwannaa fi bakka mimmiidhagoo jechuu dha. Immigireeshinii jechuun godaansa jechuu dha.

Elektirooniksii: Elektirooniksii jechuun meeshaalee garaa garaa namoonni itti fayyadamuudhaaf kanneen irraa tolfaman, kanneen akka sa'aatii, moobaayilii fi kanneen kana fakkaatan bakka isaan irraa itti hojjetamuuf nu gargaara.

Ispoortii. Ispoortii jechuun sochiilee qaamaa namoonni taasisan jechuudha. Sochiileen kunneenis dirree irratti kan taasifamu yoo ta'u sababa inni taasifamuufis jabeenya qaamaa.

Amantaa. Amantaa jechuun ilaalcha namoonni dhuunfaanis ta'e gareedhaan dhimma waanta tokkoo irratti qaban jechuudha. Amantaan kun akkaataa nama dhuunfaatiinis yaadamuu danda'a.

Kopheewwan jechuun gogaa irrraa yookaan laastikii garagaraa irraa kan hojjataman ta'anii miilli namaa akka miidhaan irra hin geenyeef miila namaatti kanneen kaawwataman yookaan uwwifaman jechuudha.

Amantaa Amantaa jechuun ilaalcha namoonni dhuunfaanis ta'e gareedhaan dhimma wanta tokkoo irratti qaban jechuu dha. Amantaan kunis hawaasa garaagaraa keessatti bifa garaagaraatiin, akkaataa garaagaraatiin kan aragamuu dha.

Amantaa jechuun ilaalcha namoonni gareedhaan yookiin dhuunfaadhaan dhimma wanta tokkoo irratti qaban jechuudha. Amantaan kunis akkaataa garaagaraaf kan adda adda ta'edha.

Ji'oogiraafii fi Seenaa: Ji'oogiraafii jechuun gosa barnootaa ta'ee waa'ee hawwaasaa, naannoolee fi kanneen kana fakkaatan kaartaawwan gara gara a ibsuuf kan gargaarudha. Seenaa jechuun immoo barnoota seenaa yookaan seenaa hawwaasaa kan qo'atudha.

Seera kabachiisaa, seera kabachiisaa jechuun namoota ogummaa garagaraan leenji'an ta'anii seeraan kan qajeelfaman yoo ta'u isaanis seera nama barsiisuudhaaf kanneen gahee qaban jechuudha.

Amantaa jechuun ilaalcha namni dhuunfaan tokko yookiin immoo hawwaasni tokko dhaabbata tokkoof qabuu dha. Namoonni tokkoon tokkon isaanitti ilaalcha isaan wanta tokkoof qaban ilaalcha jedhama.

Ogummaa fi Aadaa Ogummaa jechuun dandeettii yookaan kalaqa namni tokko uumamaan yookaan barnootaan argate ta'ee kan inni waan tokko uumuudhaaf qabu yoo ta'u, aadaa jechuun immoo waliigaltee hawaasni tokko safuudhaan qabu; akkaataa itti inni bulu jechuu dha.

Mannen dhugaattifi mannen nyaataa. Mannen dhugaatti jechuun dhugaattiwwaan goosa gara garaa bakkabitti argamanifinitti gurguraaman jechuudha. Mannen nyaataa jechuunis nyaataa akaakku adda addaa itti argamanifi itti nyaattamaan jechuudha.

Faashinii jechuun wantoota yeroodhaaf haaraa ta'an yookiin wantoota yeroon irra jiruu fi ho'aa ta'an, kan hawaasa keessa yeroo jalqabaaf seensifaman; bifa boca yookiin danaa garaa garaa qaban jechuudha.

Hawaasa jechuun maatiiwwan garaa garaa lamaa fi isaa ol ta'anii naannoo tokkotti kanneen argaman, wallitti dhufeenya kanneen qaban jechuudha. Maatii jechuun immoo hawaasa keessaa tokko ta'ee abbaa, haadha, ilmaa fi hintala ta'uun mana tokko keessatti kanneen argamanidha.

Qonna: Qonna jechuun adeemsa namoonni sochii guyyuu guyyuu isaanii keessatti taasisan bifa lafa qotuudhaani fi horii horsiisuudhaan jireenya isaanii geggeessan jechuu dha. Qonni kunis gosa garaagaraatiin bakka garaagaraatti kan geggeeffamuu dha.

Arkiteekcherii fi ijaarsa. Arkiteekcherii jechuun namoonni akka isaanitti yookaan dandeetti sammuu isaani faayadamuudhaan kan isaan boocaan yookaan kan isaan kalaqaan yoo ta'u, ijaarsa jechuun immoo mukaa, gammowwanfi waantota biroo kannen adda addaa fayyadamuun kan ijaarannidha.

Elektirooniksii Elektirooniksii jechuun meeshaalee yookaan sibiilaawwan garaagaraa kanneen akka bilbilaa sa'atii fi kompiitara kanneen biroo hojjechuuf kan nu gargaaran jechuu dha.

Barumsa jechuun adeemsa namoonni ogummaa yookiin leenjii garaa garaa argachuudhaan ogummaa yookiin dandeettii mataa isaanii gabbifatan yoo ta'u, Barumsa karaa garaa garaa fi hawaasaa fi mana barumsa iraa argamuu danda'a.

Meeshaalee Barreeffamaa Meeshaalee barreeffamaa kan jedhaman kanneen ummanni tokko ittiin barreessuudhaafi wantoota fayyadaman jechuu dha. Fakkeenyaaf, kobbee fi barruulee garaagaraa ta'uu danda'u.

Geejjiba, turizimii fi immigireeshinii. Geejjiba jechuun namoota kan imalchiisu bakka tokkoo bakka biraa kan geessisu yoo ta'u; turizimii jechuun immoo bakka miidhagaa bareedinaaf daawwatamuudha. Immigireeshinii jechuun immoo kan heeyyamni usaa mootummaan kenname ta'ee; namni tokko gara biyya biraatti kan deemuu dha.

Kuduraalee fi muduraalee. Kuduraalee jechuun biqiltoota irraa kanneen argaman erga bilcheeffamanii booda kanneen nyaataman: dinnichaa fi kaarotiifaa ta'u. Fuduraalee jechuun immoo biqiltootarraa kanneen argaman ta'anii osoo hin bilcheeffamiin kanneen nyaataman: maangoo, muuzii fi kanneen kana fakkaatan ta'u.

Beeksisa jechuun ergaawwan garaa garaa bakka garaa garaatti maxxanfaman. Waantonni kun ergaa ariifachiisaadhaaf kanneen dabarfaman jechuudha. Beeksisni kunneenis akkaataa garaa garaaf bakka garaa garaatti argamu.

Manaa fi Mana Jireenyaa: Mana jechuun dhagaarraa, mukarraa yookaan wantoota biroo kan biraarraa kan ijaaraman, bifa garaagaraa kan qaban fi gosa adda addaa kan qaban yoo ta'u, mana jireenyaa jechuun immoo kan manoota ijaaraman sana keessaa ilmaan namaa kan keessa jiraatan jechuu dha.

Beeksisa: Beeksisa jechuun ergaawwan gara garaa kan ergaawwan gara garaa dabrsuuf gargaaru bakka gara garaatti kan maxxanfamudha. Beeksisni kunis bifa gara garaa kan qabuu fi hawwaasaaf odeeffannoo kan dabarsudha.

Kopheewwan jechuun miilla namaatti kanneen kaawwataman; miilla namaa balaa irraa ittisuuf kanneen godhatamanidha. Isaan kunneenis gogaafi wantoota kan biroo irraa qophaa'uu danda'u.

Elektirooniksii jechuun meeshaalee garaa garaa sibiilaa fi shiboo adda addaa kanneen meeshaalee elektirooniksii irraa hojjetaman hojjechuuf nu gargaarudha.

Faashinii: Faashinii jechuun bifa wanti tokko hawaasaa keessatti hin baratamneen kan boca yookaan danaa haaraa qabatee gara uummataa dhufe tokko jechuudha. Faashiniin kunis uffata aadaa, uffata kanneen biroo, kopheewwan gara garaa ta'uu mala.

Faaya Faaya jechuun meeshaalee garaagaraa kan aadaadhaan qopheeffamu ta'ee, miidhagina (bareedina) wanta tokkoo yookaan saba tokkoo ibsuudhaaf kan gargaaru dha. Faayi kunis karaa garaagaraan bifa garaagaraa fi calleewwan garaagaraadhaan agarsiifamuu danda'a.

Meeshaalee Manaa: meeshaalee manaa jechuun ilmaan namaa mana jireenyaaisaaniikeessatti meeshaa garaa garaa kanneen itti fayyadaman jechuudha. Meeshaaleen kunniinis jireenya isaanii ittiin gaggeessuuf kan isaan gargaarudha. Fakkeenyaaf, kanneen akka siree, eelee, sibiila garaa garaa, taa'umsa.

Faaya: Faaya jechuun meeshaalee miidhaginaa yookaan meeshaalee bareedinaa dhimmoota garaa garaaf aadaa yookaan waantoota garaa garaa ibsuudhaaf kanneen hojjetamanidha. Faayi kunis calleewwan garaa garaa dabalatee, waantota mimmiidhagoo kan biraa bareedinaaf tolfamudha.

Asxaa: Asxaa jechuun gosa, boca adda addaan yokaan roga adda addaan argamu ta'ee kan faajjii yokaan alaabaa irratti kaafamu walqixxummaa sabaaf sablammootaatiif kan fayyadamnudha.

Kuduraalee jechuun dinnicha, kaarotiifi kanneen kana fakkaatan abiddaan bilcheeffatamuun kan nyaataman yoo ta'u, muduraalee jechuun ammoo kanneen abiddaa osoo hinbilcheeffamiin nyaataman jechuudha. Isaanis kanneen akka muuzii, paappayyaafi maangoodha.

Geejjibaa fi konkolaataawwan. Geejjiba jechuun namoota tokko bakka tokkoo fuudhanii gara bakka biraatti kan geessan yoo ta'u; konkolaataawwan jechuun immoo gosa geejjibaa keessaa tokko ta'ee kan bifa ammayyaadhaan argamu akkasumallee saffisaa fi ariitii guddaan kan deemuu dha.

Siyaasa: Siyaasa jechuun sochiilee hawwaasa tokkoo fi mootummaan hawwaasa sanaa bakka naannoo tokko keessatti waliin taasisanidha. Siyaasni ku is dhimmoora gara garaa diinagdeen wal qabatee haala nageenyaa hawwaasa tokmoo kan of keessatti qabatudha.

Meeshaalee Manaa Meeshaalee manaa jechuun maatiiwwan mana keessatti Meeshaalee isaan jiraachuudhaaf itti gargaaraman jechuu dha. Kunninis eelee, sibiila garaagaraa, silee fi kanneen kana fakkaatani dha.

Bineensota manaa fi bineensota Alaa, bineensota manaa jechuun beeladoota namatti madaquudhaan hawaasa wajjirraan jiruufi jireenya qoodatanii waliin jiraatan jechuudha. Bineensota Alaa jechuun immoo beeladoota namatti madaquu dhiisanii kanneen bosona jiraatan jechuudha.

Tajaajila bu'uuraa jechuun hawwasni tokko yookaan namoonni ittiin jiraachuuf wantoota isa barbaachisan jechuudha. Gurgurtaa qinxaaboo jechuun immoo wantoota naannootti oomishaman namoonni walirraa bitanii kanneen walitti gurguran jechuudha.

Meeshaalee Manaa Meeshaalee manaa jechuun ilmi namaa kanneen mana keessatti ittiin jiraatan siree dabalatee, eelee, taa'umsaa fi kanneen kana fakkaatan kan jireenya isaanii ittiin geggeeffatan jechuu dha.

Kopheewwan miilla namaatti kan ka'ataman yookaan miilla namaatti kan uffataman gogaa garagaraa yookaan laastikii garagaraa irraa kan qopheeffaman miilla namaa balaa irraa ittisuudhaaf kan oolanidha.

Meeshaalee miidhaginaa jechuun meeshaalee aadaadhaan faayama, wantoota faayaa ibsan, kan aadaadhaan ibsaman, gartuun hawaasaa tokko itti fayyadamu jechuudha.

Amantaa, amantaa jechuun namoonni dhuunfaanis ta'ee hawaasa yokaan gareedhaan dhimma waan tokkoof ilaalcha isaan qaban jechuudha. Amantaan kunneenis akkaataa garaa garaaf nama dhuunfaaf gareedhaan garaagarummaa qabaachuu danda'a.

Giddu gala bashannanaa: Giddu gala bashannanaa jechuun turiizimii wajjin kan wal fakkaatu ta'ee bashannanaaf bakka kennamee mootummaadhaan bakka adda baafame tokko jechuudha. Bakki kunis bashannanuudhaaf kan namaaf mijatudha.

Manaa fi Mana Jireenyaa: Mana jechuun muka, yookaan dhagaa fi kanneen kana fakkaatan wantoota garaagaraa irraa ijaaraman ta'ee, mana jireenyaa jechuun immoo mana ijaarame sana keessa namni kan jiraatu jechuu dha.

Bineensota Manaa fi Alaa: Bineensota manaa jechuun namoota duukaa (namoota wajjin) walitti madaqanii kan jiraatan yoo ta'u, bineensota alaa jechuun immoo bineensota ala jiraatan, kan namatti hin madaqnee fi bosona keessa jiraatan jechuu dha.

Kitaabota jechuun keeyyataan kan qindeeffamee, bifa barreeffamaatiin hunda guutee kan argamu yoo ta'u, matseetii jechuun immoo bifa suuraawwan yookiin fakkiiwwan garaa garaa irratti argaman yoo ta'u, gaazexaawwan jechuun immoo ergaa odeeffannoo garaa garaa kan dabarsu jechuudha.

Oduu, oduu jechuun ergaawwan garaa garaa bifa qindoomina qabaniin qophaa'anii uummata tokkoof kan darbanidha. Oduuleen kunneenis bifa garaa garaatiin dhimmoota garaa garaatiif kanneen oolfamanidha.